Kumukhoono kwa'ambile bilimwa yekwokesele aliwo numwaana wabeka khumurwe shaurini

Ingukye ili mubisaala, bisaala bino bili ni kamasaafu kamabalaayi era kamakali, kamasaafu kano kali mu rangi iya green.

Babandu bataru, babili bazungu, mutwela umumali, bosi ba'ambile kyimishendo oba bisaala mungono tsabwe, bakhukyendela khumukhosi kwe liloba, khundulo Khwe kumukosi huno khulikho bisaala ni bunyaasi amala shyandulo shilikho utuya ori shikyinji

Umukhasi awambile lulwelo lulikho ibindu z bili nga nabutama ali khusesa, umukhasi uyuno weboyele shitambala imurwe , wakwarire ne igomesi , ataayi waliyo kamatoore ne sishombekhe.

Simuli shamiliya she I'color iwanga , inzukhi yakwilekho ili khususunamo bunulu bwesi itsa yarambisa khukhola bubukhi.

Ligaari limikhile, babandu bemikhile isi baninila ligari, bayombekha sisyombekhe isi abandu bi bimikha kumumu oba ifula yata khubaapa tawe. Ligaari lino lili mu rangi iwanga ni green. Khundulo khulikho syikenya, syataayi waliwo bisaala.

Babandu bali khushina bimikhile mutsi'layini babandi Bali i'nyuma bali khukhupa tsi'ngooma ni tsibayiilo bali khushina kamashino basaangalile, i'nyuma wawe waliwo bisaala, isi bali khushinila waliwo bunyaasi ela barusilemo tsi'ngaato bali khushinila mubikele busa, biboyele bikwaro byee rangi e'besemu mulimo ni burangi bubundi ni benyuma bakwarire biwaanga oba tsi'lange ori tsi'kanzu tsi'waanga

Muchewa mulimo bunyaasi ni'tsisolo tsino tsesi balanga bari tsitika tsaleya kamakosi mulimo ni'bisaala shataayi liggulu lyakhubonekhelela nalyo

Umundu ali khusaaba kamakhoono khutapu ali khurambisa sabuni, lifuulo lyabele nga likhoola khumikhoono chewe

Ango ano waliwo bisaala oba tsilange uri tsingu tsayoma, ni shishombekhe, shishombekhe shili nga she lifumbilo, bisaala, ni tsingubo banikhiye khu waya, shatayi waliyo lukyingi

Tsindebe batsipanga awo tsili tsingali, tsindala irangi imaali itsindi irangi iye nashikoshakoshi inyuma waliyo bushi bunyaasi ni khakingi, tsindebe tsino batsira khu simenti oba kamabaale kesi batereza bulaayi.

Mu.. mubunyaasi bukali mulimo tsingaafu tsingali tsili khuba'nga ni tsaya, waliyo nyuma khasaala ni shatayi ligulu lyabonekheleye

Bimuli byatsowa bibonekhana muchewa, khungaki khwabyo khulikho i'colour ya purple, i'nzukhi yakwile khusitwela ili khususunamo bunule bwesi i'tsa khurambisa khukhoola bubushi

Abaana baama kameetsi basutile khu tsigaali , mutwela ali khupiringisa umukhana wamuwambilekho, ukundi warere igaali asi alolele mu bunyaasi ne ibutu ili inyuma yimikhile, waliyo bunyaasi ni shiyili ni kumukhoosi kwe liloba.

Babandu babili musifanani mutwela wafanile umugole wakwarile inanga indayi, siteteya she'bagole ukundi wekhale alinga ulikhukhupa bifani khukhabawo khesi areye ibweni wewe wemikhile mubunyaasi bukaali aliwo ni'bimuli asii

Kametsi kamakali khulikho i ilyato, umusani wakonele khu lyato imisya, ni kumukosi kwamile khu lyato kwatsiye mu metsi, shatayi waliyo tsi njinji khulikho ni bisaala.

Ingukye ihaaye mubisaala, bisaala bikali, asi kamasafu kakwaka kayoma

I'pusi iye rangi imali, yakonele asi eh syisyuma yalolelele ibweni wayo.

Kametsi kamakali, khulikho lilyato limikhile ba bandu balikho, basimikhile bisaala inyuma welilyato khundulo khweno ni khwatayi, shatayi bunyaasi bwabonekheleye.

Lukyinji lwayombekhebwakho ibyombekhe bikali, ni bisaala bilikho bikali ni tsi'wire tse kamasanyalazi tsabirana tsingali, shataayi akhubonekha otuya ori kha booster

Shibina a'bana balimo, balala basutile kimikhoono mungachi basaangalile, balala bikhale busa bakhusuta kimikhoono taawe, umulala wa'ambile i'pen mungono kwewe'e

Basaani babili bali khu syisawe bali nga ba ukhwinyaa lifundo. Syisawe syilikho bunyaasi bukali, khundulo waliwo bisaala bikali.

Kametsi kamakali, khundulo khulikho kamabaale, kamabaale ke lanji imali, khulikho umusaani akhukhwesa kha khatowo khalimo khatimba, khatimba isi atsa hurambisa khuwamba tsi'ngeni mumetsi

Kumukhono kwo'omuundu wafanile umukangi wakwarile i'glave wasutile i'mask ni khakhuma khesi bapimila balwaye khalange uri i'stethescope wagwarile uniform iwaanga.

Mukyewa, mulimo bunyaasi bukali ni bisaala, mulimo tsisolo tsitaru tsemukyewa tsisolo tsino batsilanga bari tsi zebra, tsilimo bumali ni buwanga.

Mukyewa mulimu bimuuli, bimuli bino bye i'colour iya blue, waliwo ni intsukhi ili khupampurukha.

Shirimba shino mulimo i'byobekhe bikali, bilala byetsigorofa ibindi taawe, mulimo ni bisaala bikaali, shatayi i'bonekha utuyori lukinji ni ligulu lyabokheleye lilikho lifumbi

Kametsi kamakali khulikho kamato kataru basani babili bikhaye mumato buli mutwela mulyewe bakwarire bukofila bubotokhelefu khu'mirwe chabwe bali nichimikango chesi ba'ambile mutwela wakwarile boots mubichele, boots umuwanga

Tsitsukhi tsingali tsibusanile mubiboye bibili, tsindala tsili khurana ukhwama khusirara khutsa khushindi.